Momaludhi giinamwenyo yomokuti otuna mo iinamwenyo ngaashi oonkoshi, uumenye, oongolo, oosino oshowo oondjamba. Ondjamba oshinanwenyo shoka oshinwne shi vule iinamwenyo iikwawo.

Momagumbo gopashiwambo ito a dha mo ka muna ondjuhwa ya ningila uuna mweya omuyenda ,omuntu gontumba i ihula mo nale nenge opo te ende mo, ohaye mu dhipagele ondjuhwa.

Monale nale kehe egumbo okwa li hali kala lyina oshini shoka shomevi ano oshini shOshiwambo shoka sha kolongelwa po aantu haya ka konga omaloya yeye ya kolonge ,sho ohashi kombwa noluhwati.

Aasamane yonale pethimbo lyoondima ano pethimbo lyaantu taya longo momapya. Okwali haya fala oongombe dhawo kohambo hoka hadhi kala tadhi shilikilwa manga aantu taya mana oku helela yo taya mana oku teya dho dhi ye dhi lye olwenge.

Muunafalama omuna uuwanawa owundji. Una omuntu a kuna iinima ye oyendji etayi kukuta oha fala komahala gomalandithilo ngaashi omatala. Ye a landithe awape a monemo oothilinga dhe iikwathele noompumbwe dhe.

Efutu ohalyaadhika koMbaye no koSwakop moNamibia nuuna wayako wukatalelepo efuta, mefuta omuna oombwa dhomomeya ndhoka hadhizi omagadhi haga panga nosho woo oshipa hashi zalwa.

Uuna omiti dha silwa oshimpwiyu nawa eta dhi koko ohadhi tetwa po dho tadhi ya dhi hongwe iinima oyindji. Tamu hongwa nenge iipundi, iitaafula. Dho tadhi longithwa wo okutunga omagumbo nosho wo iigunda yiimuna.

Tango owuna okukala wa sa oshimpiyu okukonga ehala mpoka to tula iitekulwa namwenyo yoye, ano manga inoo tekula oohi owuna okukala wa longekidha ehala moka tamu ka tulwa omeya noshowo to ka tula oohi dhoye opo dhi kokelemo.

Olufuko oyo ohango yopamuthigululwakalo hoka haku yiwa kuukadhona wanakatyepa ngele wa gwanitha omvula omulongo nantano, ano haka hala nee ku namunganga kaka fukale.

Omaanga ino tekula oohi dhoye owuna okukala wa longekidha ehala moka tamu kala oohi dhoye . Ano tokutha iipilangi yontumba totulamo oothayila ngele kapuna oshinima shoka shokukala omeya ,totuamo omeya ngoye wutulemo oohi dhoye wuwape wudhi tekule.

Pethimbo omvula ya loka lopoomwedhi dhooNovemba nooJanuali mpono aantu ano oyene yomagumbo ohaya pululitha omapya gawo taya longitha ombakumbaku . Opo ya kune iilya yawo, iilyalyaka, omakunde, oofukwa noshowo omapungu ya paluthe aanegumbo yawo.

Aasamane uuna taya tekula oongombe dhawo ohaya thona mo oongombe dhimwe dhi kale oonani. Elalakano okupulula noshowo oku lutila okàtemba uuna taya yi mpoka ya hala.

Aanafalama oye eta po omukalo ngoka gokutekela iimeno yawo onga omvula tayi loko. Moka haya longitha ominino tadhi kala dhi na uumbuthulu uushona tapu vulu okupita omeya omashona kaage shi ogendji, ano itashi henitha oshimeno komeya.

Uuna wapulula ohashi eta nee ohamukutha nee omatemo geni tamu ende tamu papula oonkudhu ndhono opo oshilwa shikale shayela nawa

Komaludhi guudhila otunako okadhila hoka haka ithwanwa ehwiyu. Okadhila hono kakeholike koyendji taka lili pooha nomagumbo gawo, oshoka anuwa okadhila hono ohaka hunu iinima iiwinayi.

Pamuthigululwakalo gwAawambo una omukadhona gwanakashepa a gwanitha oomvula omulongo nantano ohayi ihe nduno aka fukale kunamunganga, hoka aasamane haya hogololapo aakulukadhi yawo, yo taya kala ye ya gonda, ano yeya tula uugondo.

Sho twaputuka una aantu yakuna omapungu nde otagamene omitse ohadhi ende tadhi tewako opo yakaleke anuwa aafuthi kokule, aantu mboka anuwa hayaka iilikolomwa yomomapya.

Mokuti kwetu kwa Namibia nenge nditye mEtosha lyetu omuna oshinamwenyo shoka hashi ithanwa ongolo shono sha shitwa shafa okandoongi oshoka owala sho oshina omalwaala omatokele nomaluudhe.

Kehe omuthigululwakalo oguna iikulya yawo. Tse momuthigululwakalo gwetu otuna mo oshimbombo, ekaka ,omakunde ngoka haga ningi iigali noshowoo iikulya yilwe.

Opo iimeno yoye yaamone omeya ogendji opena omukalo ngoka gokutekela iimeno onga omvula tayiloko, ano tolongitha ominino dhina owala uumbuthulu uushona tawu piti omeya gayeleka.

Kapuna oshinima kashina uuwanawa. Omiti nadho odhina uuwanawa ,dhina uuwanawa womuzile, odho hadhi tetwa dhikadhike omagumbo ,hadhi tetwa tadhi hongwa dhininge oombete iitafula nosho tuu ,mo omo woo hatu kutha oombapila ndhoka hatu shanga.

Uuna aantu taa tungu omahala gaa talelipo ohaa tungu shi ikwatelela kuushitwe mboka wu lipo ano shoka hashi nana aatalelipo oyo yeye pehala mpoka ongele opena omiti dha ziza nawa nenge opena oo ooondundu ohapu ende iinamwenyo nenge opena omeya haga monika nawa nosho tuu.

Uuna aatekuli yoohi yamono kutya omeya ngoka ya tulamo oohi dhawo opo dhi kale dhina omwenyo, dho dhi kale ta dhende dha manguluka gapwine, ohaya ka tulamo ishewe omeya gamwe ngoka oohi dhikale nawa dhina omwenyo ta dhende nawa.

Uuna twathingwapo kaholike yetu, ano aholike yetu yahulithapo olwendo nkalamwenyo lwawo oha twadhikile omagumbo ano olukalwa lwawo lwahungunina ndoka hatwithana omayendo.

Pamuthigululwakalo gwetu gwAawambo otwa simaneka oshinamwenyo shoka hashi ithanwa ombwa yomomeya. Ano oshinamwenyo shono hashi zi omagadhi haga panga, hashi zi onyama hayi liwa, sho ohashi zi wo oshipa shasho hashi tetwa uugondo, ano uunima woku zala kiikaha anuwa hawu kelele aalodhi.

Otuna oonkoshi oonkiintu noonkoshi oondumentu, opo ihe nduno tudhi mbulule kutya onkoshi ndjino onkiintu nenge ndjino ondumentu ohatu tala komafufu ngono haga kala mothingo. Onkoshi ngele kayi nasha omafufu mothingo nena onkoshi ndjono onkiintu ndele ngele oyina omafufu mothingo ondumentu.

Uuna aantu ya hala oku yula oohi dhawo taya longitha ooshipa, iishongo noshowo uundjolo. Ano una taya longitha ooshipa oha kutha naana oshipa ndjoka ya kola itayi vulu oku tuulwa koohi una taya nanaa.

Atalelipo sho hayeya moshilongo shetu shaNamibia oha yeya okutala iinima yetu yopawushitwe, hayeya okutala Iinamwenyo yetu yometosha , hayeya kefuta lyetu yo tayi ishewe mombunga moka hayithanwa Namib Desert.

Aanafalama nenge aantu mboka haya kunu omiti, uuna omiti dhawo ya mono kutya odha koka nawa ohaye dhi tetepo yo yeye ya hongemo iinima yawo. Taya hongomo iipundi yoku kuuntumba momagumbo gawo ,taya hongomo oombete dhoku lala, iitafula yoku tenteka iinima yawo noshowo iikwatelwa yilwe.

Sho haku tiwa kapena oshinima kashina uuwinayi noondjuhwa wo ondhina uuwinayi pethimbo ndoka aantu taa kunu oondjuhwa ohadhi kala wala dha lamba ta dhi limo iilya mbyoka ya kunwa ano ihapu mene we nawa oshoka oondjuhwa odha lyapo iilya.

Pamuthigululwakalo gwetu Aawambo kehe egumbo olya pumbwa okukala li na ondjugo, ano ondjugo ya talika ko kutya oyo ondunda yi na elago megumbo. Nuuna omuntu ta zi megumbo ta yi kuushimba oha thikamene ngaa poshinyanga shondjugo, opo ngaa ha thikamene pondjugo mpo.

Mokukala omunafaalama omuna uuwanawa owundji moka hovulu okutete omuti gontumba tohongomo oshililwa shoye ano tohongomo nande etemba lyoye moka tokala tolile oshihelelwa shoye. Uuna watekula oondjuhwa todhipaga ondjuhwa yoye ngoye wu lye.

Aatekuli yoohi ngele ya mono kutya odha koka nokuliwa nokulandithwa noshowo oku longithwa shoka yedhi tekulila, oshoka kehe gumwe oha tekula oshinima she ena elalakano, ohaya kutha uunete woku kutha mo oohi momeya. Taa tula okanete momeya yootaya nana nee nduno ya zemo noohi dhawo.

Metosha lyetu omuna oshinamwenyo shoka hashi ithanwa ondjamba noshinamwenyo shika oshinene molutu shivule iinamwenyo iikwawo. Oshinamwenyo shika oshina omukati sho ihashi hindi omuntu ashike ngele oweshi hindi owuna okwiiza uupote.

Aanafaalama uuna taya tekula oongombe dhawo kehe gumwe ohakala nee ena elalakano lye. Opuna ngoka ta tekula oongombe molwa omahini ,gumwe ota tekula molwa onyama ,gumwe ota twkula molwa okulanditha, gumwe ota tekula molwa aninge onani ye yoku pulula.

Uuna aantu ya teya ya yungula oontana dhanelende lyuugwanga tadhi tameke okuyela. Yo aakwati yomafuma otaya gongele iilya ano tayeyi tula miikwatelwa ngaashi ooshako, iiyaha yo yi wape yitutilwe koshigadhi.

Uuna aantu yamono kutya oohi odha adha okukuthwamo momeya ano dha adha okuliwa ,oku landithwa nenge dha adha omalalakano ngoka tayedhi tekulile ohaya kutha oonete opo yanetemo oohi ndhoka momeya yo yedhi tule moka hayedhi tula ano miikwatelwa mbyoka yena.

Mombuga yetu yaNamib otu na mo oshimeno shedhina Welwitschia Milabilis. Oshimeno shino oshina omidhi omile hadhi nana omeya muule oshoka mombuga shi tu shi ihamu lokwa shinene. Ohashi nana aatalelipo oku za koombinga noombinga sho oshi li onga olukalwa lwiidhila.

Pomahala mpoka pu na omiti pethimbo lyomiti tadhi yagumuka ohapu kala pwa kaka noonkondo, ashike ohapu monika nawa pethimbo lyomiti tadhi zizi, onkene ngele omiti dha yagumuka ohadhi gandja iilonga yokukomba.

Uuna omiti dha tetwapo, aantu mboka aanongo ohaya hongomo iinima oyindji momiti moka, yamwe taya kuthamo iipundi, yamwe taya kuthamo iitafula, oombete, ooskopa osho wo iipilangi yoku thikamekapo omagumbo getu.

Manga inoo tameka oku kuna omiti dhoye, owu na oku kala wasa oshimpwiyu kutya owu na iilongithomwa ayihe ya gwana, ngaashi ehala mpka to ka kuna, uuhoho, osho wo omeya ga gwana omiti dhoye.

Mokuti kwetu kwa Namibia otu na mo oshinamwenyo shoka hashi ithanwa onduli. Onduli oshinamwenyo shoka oshile momuthika shi vule iinamwenyo ayihe. Oshinamwenyo shono hashi li omafo ngeya gopombanda ga ziza nawa.

Pamuthigululwakalo gwaHerero mongashingeyi ndishi ohaya dhanene oohango dhawo nenge nditye omagumbo gawo gogene ogeli moofaalama. Onkene ngele kuna oshituthi shohango ohayayi nduno koofaalama. Hayayi nuuthayila wokulala noohauto dhawo noshowo iinima oyindji, etaya dhike nduno iinima yawo powala mpoka haya dhanene ohango yawo.

Omeya ohaga etelele iinima oyindji. Omeya nditye ngono ge fundja ohaga etelele iinima ngaashi oohi, uudhila, oohima oshowo oongandu. Nomayoka otaga vulu oku kala momeya. Ashike oongandu otadhi vulu oku kala momeya koshitopolwa shaZambezi.

Uuna aanafalama ya teya iinima yawo mbyoka ya longa, ano ya teya shoka ya kuna. Ohaya kutha ethimbo opo yiitelekele, yiinyanyudhe ano yalye uuwanawa woonkondo dhawo.

Pamuthigululwakala gwAawambo uuna aantu ya mana okuyungula ohaya tutile iilya yawo moshigandhi ko koshigandhi hono taku siikilwa okahaka, okahaka hoka ka ningwa miiti yi li molupe lwondunda ko taka tulwa omwiidhi kombanda ko taka kumbwa e taka ningilwa omutse.

Po mahala mpoka hapu talama nenge hapu kungulukile omeya uuna omvula ya loko, omahala ngaashi omadhiya, nosho wo omilonga, ohamu mene omanenge, noshowo omavo, ngoka haga liwa, ano uuna omeya ga pwine, aantu ohaya ka fula omavo, eta yeya yalye.

Shampa aantu ya kunu omiti, oha yedhi tetepona uuna yedhi tetepo, ohaya hongomo iipundi, iitafula, ooskopa, oombete, iiti yoku dhika omagumbogoku dhika omalukalwa gawo osho wo iinima yilwe.

Uuna Aawambo tatu tekula iinima ohatu kala tu na omalalakano. Nena ngele owa adha omuntu ta tekula oongombe oku na naye omalakano ge ngaashi ogomahini, oguuhoho, ogonyama nenge ota ka landitha.

Uuna pu na egumbo lyontumba tali dhiluka, aakulukadhi ohaya longitha omakunde ngoka omatokele, ano omakunde ngoka haku tiwa ogolunya, yo taya teleke iigali oshoka pomaludhilu ohapu liwa iigali.

Mokuti kwetu ano nditye mEtosha lyetu lya Namibia otuna mo iinamwenyo oyindji. Tuna mo iinamwenyo ngaashi oonkoshi, oondjamba, oosino, oongolo, uumenye noshowo tuna mo oonduli nayilwe itaatu mana oku yi tumbula.

Uuna aantu taya tekula oondjuhwa, ohaya teku nomalalakano, yamwe ohaya tekula nomalakano gokulya ano gombelela, yamwe ohaya tekula nomalalakano gomayi, yamwe ohaya tekula nomalalakano gokulanditha.

Omvula ngele yaloko omeya ohaga kala momilonga nenge muudhiya, mo ohamu mene ihe nduno omwiidhi hagu ithanwa omanenge. Omanenge ngono unene ohaga kala koshitopolwa shaZambezi. Ohamu kala wo ishewe muna omavo, noshowo omakakamfule.

Uuna omeya ga pwinina moondama, muudhiya, momilonga oshowo moka hamu vulu okukala mu na oohi, ohamu kala owala oohi dhi li momanoko, onkene aantu ihaya longitha we iishongo ohaya kutha owala oonyala dhawo taya yuku nduno oohi taya tula miikwatelwa yawo.

Onzimbogo olyo ehala ndokahongelwa omatiti nomalwiyo omasiga gonale nosho wo iikwawo mbyoka hayi longwa meloya ano eloya lya dhilongwa nawa eta li eta po oshikwatelwa shontumba.

Omiti odhina uuwanawa owundji kutse aantu, nenge nditye kiinamwenyo, dhina uuwanawa womuzile, ohadhi gandja iikulya kiinamwenyo, oha dhi gandja olukalwa kuudhila, dho oha tu dhi tungitha omagumbo getu uuna twedhhi tete po.

Etosha lyetu lyaNamibia otuna mo iinamwenyo oyindji. Iinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo. Tuna mo iinamwenyo ngaashi: oonduli, oondjamba, uumenye, oosino, oompo, oonkoshi nuudhila. Niikwawo oyindji inaatu yi tumbula oshoka itatu mana okuyi tumbula.

Aantu mbono yeli komauvidho, ano aantu mbono ye na sha, aayiyadhi pombunda, ohaya tungu omagumbo gawo mpaka pe na uunshitwe. Ano taya tungu omagumbo gawo komunkulofuta noshowo oongeshefa dhawo.

Mokuti kwetu kwaNamibia ano nditye mEtosha omuna iinamwenyo yomaludhi ogendji moka to adha mo muna oondjamba, oonduli, oonkoshi, oosino, oongolo, uumenye, nosho wo yilwe itatu mana okuyi tumbula.

Oomwedhi dhoo November, December na January uuna omvula ya loka nawa, ano evi lya tuta nawa tali vulu oku pululwa. Aantu ohaya longitha omambakumbaku oku longekidha omavi gawo, ya vule oku kuna iikunomwa yomomapya.

Uuna totekula uuyuhwena owuna okukala wakwashilipaleka kutya mehala moka wewutula omwapupyala kashona, inamu pupyala unene mo inamu tala moomuna iikulya oshowo omeya ga gwana.

Omvula ngele ya loka nawa omuvo ngono omeya ohaga talama muudhiya, miipale, muuthima noshowo momilongo, go omanenge, omakakamufule noshowo omavo taga mono ompito yokumena.

Aamati ano aakwati yomafuma ohaa ka teta iiti. Aakulukadhi taa mu omwiidhi yo aakwati yomafuma tayeya yadhike omalukalwa getu. Ano omwiidhi ohadhi longithwa oku kumba oondunda. Yo iiti tayi dhike.

Otu na omaludhi giiyenditho, tu na iiyenditho mbyono hayi ende mombanda, tu na iiyendetho mbyono hayi ende kevi, nosho wo iiyendetho mbyono hayi ende momeya. Iiyenditho mbyono hayi ende momeya otu na mo oombawutu nosho wo uuwato.

Uuna aantu yaya komahala goku iyuvitha nawa komatango ngele ya mana okuninga shoka ya hala okuninga. Uuna yali ya ka lya etaya mana okulya, ohaayi nee nduno ya ka kale pondje ya tala nkene uushitwe tawu monika nawa, ya tala oonte dhetango, iihwa nkene ya ziza nosho tuu.

Uuna wuli mombunga nenge nditye wuli mokuti ohapu kala puna omandhindhiliko kutya okuna oshinano shithike peni opo wu thike pehala mpoka wuuka. Ano tashuulike kutya ngeyi oweendako oshinano shithike peni na okwathigala oshinano shithike peni opo wuthike mpoka wahala okuthika.

Mokuti kwetu nenge nditye metosha lyetu lyaNamibia otunamo oshinamwenyo shoka oshile shivule iinamwenyo iikwawo ano oshinamwenyo shina othingo onde hashi ithanwa onduli. Onduli oyo oshinamwenyo shoka oshile hashi nu omeya shatonya omagulu opo shi adhe pevi ano hashi li pombanda yomiti ihashi li pevi.

Aawambo otunaa iikulya oyindji yopamuthigululwakalo. Moka tunamo omungome ano tatupopi oshikwiila, oshikwiila shoka hasheetwapo kuusila womahangu nosho woo tamuvulu okutulwa omahuku goongongo.

Oshili sha simana unene, uuna to longekidha evi lyoye, toli longekidhile iimeno. Ano oku kuna wuli pulule, ano puna oondjila dha tsa nawa, opo omvula ngele ya loko shinene, omeya ga vule oku kala taga tondoka mo, itaaga talama mo mepya, go gahenithe iimeno, yo yi se po.

Mombuga yetu ya Namibia ndjoka hayi ithanwa Namib otunamo oshimeno shoka hashi ithana welwistchia mirabilis. Oshimeno shono nande omvula inayi loka nawa ihashisi . Oshina omidhi dhaya muule hadhi nana omeya.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno oyindji ngaashi, oomboga dhomaludhi gayooloka, omatama, uukelota, nosho tu, moka haya monomo iikulya yokupalutha omagumbo gawo nosho wo yakaladhithe.

Uuna aantu yamana oku teya, ohaya tula iilya nenge omahangu polupale niilyaalyaaka osho woo omakunde taya mana oku ga yungula. Uuna ya yungula ohaya tula iinima yawo miikwatelwa ngaashi ooshako, iiyaha nayilwe.

Opo tukale tuna omalukalwa ga kola nawa aalumentu ohaya kutha omavi yawape yaninge oondhopi yo yamwe taya ka teta iiti opo tukale tuna omalukalwa ga kola nawa ga dhikwa lela kaalumentu.

Opo wungambeke oshinamwenyo mokuninga oshinima shontumba shoka tashiningwa shapitilila , Oho tulapo eyimbo lyontumba ngashi nga hatumono oongombe dhina uunima uutiligane wuli momayulu nenge uukati kepungu oyatulwa opo yikale kokule nokuyona.

Uuna totekula okanamwenyo hoka okambondo ano tatupopi Oshingulu owuna okukala wushishi lela kutya owuna ehala lyangwana poka tokadhika oshigunda shawo ngweye owuna nga iikulya yangwana lela okukala tope Oshingulu shoye kehe esiku.

Uuna wa kuna oshimeno shontumba, owu na okukala lela wu shi shi kutya owu na omeya ga gwana okutekela oshimeno shoka, owu na uuhoho wa gwana onga oshikulya shoshimeno shoye, shi koke nawa sho shi ku pe iiyimati.

MoNamibia omuna ombuga ndjoka hayi ithanwa Namib desert. Ombuga ndjoka hayi talelwapo koyendji taa zi kiilongo ngaashi America. Taya zi kiilongo ngaashi ooChina. Oyindji yindji tayeya oku talelapo ombuga Namib desert. Muna oshimeno shono hashi ithanwa Welwitchia Mirrabills. Oshimeno shoka shina omidhi omile hadhi nana omeya muule. Nenge omvula inayi loka ihashi si.

Opo ihe nduno wukune iimeno yoye, owuna manga okukutha po omwiidhi ngwiya gotango ngwiya hagu mene po, toopaleke po nawa tapu kala naana nawa ehala lyayela toningipo oofola moka toka kuna ngweye towapa wo okutekela po opo oontanga dhitute dho dhimene.

Pamuthigululwakalo gwetu tse aawambo otuna ehala lyoku lala ndyoka hali ithanwa ondjugo. Ondjugo oyo oshitopolwa sha simana megumbo nongele uuna okanona taka dhengwa megumbo ndele eta ka tondokele mondjugo ihaka dhengwa we oshoka anuwa olyo ehala lyombili.

Omiti ndhoka aanafaalama haya kunu nenge haya sile oshimpwiyu, omu na omiti dhimwe ndhoka dha hogololwa mo odho hadhi vulu okutetwa tadhi nduluka po iinima yomaludhi ga yooloka, ngaashi iipundi niitaafula nosho woo iikwatelwa yilwe.

Pethimbo lyuupyu moshilongo kehe omuna omahala ngoka gopaushitwe gena okambwepo ka talala nawa haga vulu okuyiwa komuntu wula uvepo ombepo yimwe ya talala nawa oshoka okuna uupyu moka aantu ta yayi yakambwinde pokahala mpoka nenge tayayi yaka uve ombepo.

Uuna aantu taya hogolola omahala goku iyu vitha nawa ohaya hogolola shi ikwatelela kutya pehala mpono opuna ngaa uunshitwe owundji. Opuna ngaa ehala tali monika nawa ano ehala lya ziza nawa, ehala lyina nande omeya kooha. Noshowo ehala lyina nande iinamwenyo ha yi ya oku talelapo etayi shuna.

Omvula ngele yaloko opo aantu ya kune iilya yawo, tango ohaya longekidha evi opo li taambe ko ombito ndjoka tayi yimo, onkene ohaya longitha omambakumbaku ano iipululo mbyoka yopashinanena okulongekidha evi li wape li vule okukunwa.

Omvula ngele ya loko omalundu taga zizi nee. Evi tali kala lyagwana nawa omeya. Aantu taya kutha iye omambakumbaku. Ngoka geli onga oshilongitho shoku pulula shopashinanena. Shoka sheya muuyuni wo paife. Taya pulula nee omapya gawo ya longe iilya. Ya monemo iipalutha.

Opo wukale wuna iinamwenyo tayi monika nawa, iinamwenyo yoye ngaashi oondjuhwa noshowo iikwamawawa iikwawo, owuna okukala toyipe iikulya ya gwana nawa, opo yikale yapaluka.

Pamithigululwakalo gwAawambo ngele megumbo mweya omuyenda oha dhipagelwa ondjuhwa ndjoka yi li ya talika ko kutya ngele omuntu okwa dhipagelwa ondjuhwa okwa taambiwa ko megumbo ,uuna aantu yayi kuutenya nayo ohaa dhipagelwa ondjuhwa ashike ihayeyi mana po yo iha ya kokota omasipa.

Iimuna nenge nditye iinamwenyo oyo uuyamba. Ngele kuna iimuna, nena owatalika ko kutya ngoye ohepele. Ano kotoka mokudhiladhila kwoye, wutekule iinamwenyo mbyoka tayi ku etele uuwanawa. Ngaashi uuhoho, omahini, noshowo onyama.

Uuna aantu ya kuno omiti dhawo, taye dhi teleke, tadhi koko, taye dhi tete po, taye dhi hongo ne taya eta po iipundi, iitaafula nosho wo iikwatelwa yimwe yayooloka, ongele otaya tulamo iikwatelwa yimwe ngaashi omatiti, omatemba nosho tu.

Uuna aantu taya kwata oohi, ohaya longitha omikalo odhindji. Opuna omukalo ngoka aantu taya kwata oohi taya shongola, opuna wo omukalo ngoka aantu taya longitha uundjolo, po opuna wo omukalo ngono gwokutulamo okathayila momeya, taya nana nduno, opo yamone oohi dhawo.

Uuna tashiya kaatekeuli yoohi ohaya tekula tekula shi ikwatelela koludhi lwohi. Oludhi kehe lwohi oluli mehala lyawo olo alike taya hogolola kutya oohi ndhono ota dhiya dhitalwe uunake.

Omunafaalama kehe okwa pumbwa okulongitha omukalo goku tekelela iimeno mpoka talongitha omininondhoka hadhi tekele iimeno oyindji poshikando shimwe kaamanepo ethimbo ye atekele uumeno awushe kapu kale nande okamwe inaka tekelwa.

Aanasikola mboka taya ningi uunafaalama nuuniimuna, opu na ompito ndjoka uuna ayi mondondo onti11 haka pewa ethimbo opo aka ninge omapekaapeko kombinga yoshimeno shontumba. Onkene oha vulu nee okuya moshikunino shontumba moka a kuna okameno ke, taka tala kutya otaka koko ngiini.

Monamibia otunamo ombuga hayi ithanwa Namib moka tunamo oshimeno shono hashi ithanwa Welwistchia mirabilis ,shono shina omidhi omile hadhi nana omeya kohi yevi oshoka mombuga ihamu lokwa naana. Mombuga omuna iinima oyindji iiwanawa moka to adhamo nande uumeno

MEtosha otu na mo oshinamwenyo shoka shi na oonkondo shi vule iinamwenyo ayihe. Oshinamwenyo shoka hashi ithanwa kahenge, ano haku ti ondjamba. Ondjamba oshinamwenyo shoka shina oonkondo, oshoka otashi vulu okudhikulamo omuti nomunkati gwasho, oshinamwenyo shoka hashi fudha nomunkati. Ano uuna wa hala oku shi dhipaga, shi tula pekwena lyi na uudhidhi.

Muuyuni mbuno wehumokomeho ihatu longitha we omukalo gwokukutha omayemele tse tu tekele iimeno yetu. Ashike otuna omikalo ngono gwokulongitha ominino, ndhoka dhili po dhatulwa kumwe, dho dhikale hadhi tekele tekele iimeno, molupe lwomvula tayi loko.

Uuna totekula iikwamawawa woye owuna okukala weyisila oshimpwiyu opo yikupe uuwanawa owundji. Iikwamawawa oyina omauwanawa ogendji ngaashi onyama, omalwenya, omayi nosho wo iinima oyindji.

Mokuti kwetu nenge nditye mEtosha lyetu, otu na mo omaludhi giinamwenyo ogendji. Tu na mo iinamwenyo ngaashi uumenye, oompo, oosino, oongolo, oonkoshi oshowo oondjamba nagamwe inaandi ga tumbula.

Oshinamwenyo shondjuhwa oshina uuwanawa owundji. Oshina uuwanawa woku dhipagelwa omuntu ngele eya megumbo, tashi tupe omayi. Oshinamwenyo osho tuu shono ohashi tupe woo omalwenya, moka hatu vulu oku ningamo iinima oyindji.

Omeyaa omeya ogo omwenyo owutya okaantu, okiimeno, okiinamwenyo, omeya ogo omwenyo. Ngele kapena meyaa nena aantu, iimeno, iinamwenyo itayi hupu kaapuna meya nagakwatwe nawa.

Opuna omahala gomayinyanyudho ogendji moka omuntu hovulu okuya wuki iyuvithe nawa ,uuna wuwete wafa tothigwapo komadhiladhilo otoyi wukakale ngaa hono to iyuvitha nawa . Omahala ogelimo nee ogendji ngaashi moshilongo shetu omuuna omahala ogendji mpoka toyi tokuutumba ngaa ngoye toli nande iikulya yoye iiwanawa .

Omvula ngele ya loka nawa omuvo ngono, Nena Iha tu si omanota. Omeya oha ga kala ga talama, apehe mpoka ha pa value oku calamari omeya ngaashi, omiipale, omomadhiya, omomilonga osho woo muuthima oha mu kala mana omeya ga gwana nawa iinamwenyo, iimeno posho woo tse aantu.

Mokuti otuna mo oshinamwenyo shono hashi tilika koyendji. Oshinamwenyo hashi tilika kiinamwenyo ikwawo. Oshinamwenyo shono hashi li owala onyama. Ano tatu popi onkoshi. Oshinamwenyo shono hashi itangelwa kaakwananime.

Ngele ota pupopiwa oongombe, ota pupopiwa oshinamwenyo shoka hashi itangelwa kaaKwanangombe, oshinamwenyo shoka hashi pungulwa koyendji, oshinamwenyo, shiholike koyendji sho oha shi etapo omauwanawa ogendji ngaashi, uuhoho, omahini, onyama, iilya ngele shahahithwa, nosho tuu.

Momusholondondo gwiikulya lyopamuthigululwakalo gwAawambo, otuna mo oshikulya shoka hashi ithanwa oshimbombo, ano ngalamwithi yashiteni, ngoka eli a simanekwa kAawambo, una nande opweya omuhenda megumbo, oha telekelwa ngalamwithi yashiteni.

Omvula shampa ya loko nawa, omeya taga talama ihe, iimeno, iinamwenyo noshowo tse aantu tatu mono wo uuhupilo. Ihatu kala we tatu mono iihuna komeya, tatu ka konga omeya mpaka naampeya ka, tatu ka fula omithima, ihe ohatu longitha owala omeya ngoka gomvula.

Oshilonga shetu shono sho pawunafalama, Omulongwa oha longwa nkene ena okutekula oohii nkene ena oku tseya iitopolwa yoohi , ta longwa natango uuwanawa woohi moshilongo mboka wuli pamaludhi ongendji.

Aanafalama yoondjuhwa ohaya kala wo ya hala okulya uuwanawa wiilonga yawo, an ok uuna ya mono kutya iikwamawawa yawo oya koka, tadhi vulu oku liwa. Ohaya kuthapo yimwe yiitelekele, yo yiiyuvithe nga nawa pethimbo mpoka.

Oku tekula oohi oho dhi tula nee mehala lya andjuka nawa. Muna omeya ogendji, to tulamo iikulya. Moka dhilimo tadhi vulu oku kala tadhi ende dha manguluka dhafa dhili medhiya nenge dhili mondama nenge dhili momulonga gontumba. Dhili mo dhamanguluka tadhi ende taadhi ipe ombepo opo dhi kale dhina omwenyo.

Moshilongo shetu omuna omahala gopawushitwe ngoka haga monika omawanawa no ha ga nana aatalelipo okuziilila kiilongo yilwe yokondje, oha ye ya nee okuala omahala getu, ongele okefuta, okombuga.

Onga omutekuli goohi ouna oku sila oohi dhoye oshimpwiyu todhi kongele ehala mpoka puna omeya tadhi vulu oku kalamo. Omolwashoka oohi ihadhi vulu kula powala otadhi si. Ohadhi hupu owala uuna dhili momeya.

Uuna totekula oohi dhoye owuna okukala wakwashilipaleka kutya, mokadhiya kontumba omuna owala oohi dholudhi ndu, mokadhiya kalandulako omuna owala oohi dholudhi ndu. opo shikuningile oshipu uuna tokagandja iikulya.

Aluhe kaleka ehala lyiinamwenyo yoye lyayela. Aluhe Kala ushi kutya iinamwenyo yoye oyina omeya yo oyili pehala lya gamenwa.

Munafaalama omuna uuwanawa owundji moka tovulu okulonga iinima yoye nenge totekula iimuna yoye, nelalakano lyoku keyilanditha po, tokunu omakunde goye, totekele omukunde goye ga kukute toga ungula wu kega landithe oshowo iinima yilwe.

Omahala ogendji goku iyuvitha nawa oge li pomahala mpoka pu na uunshitwe tawu monika nawa, pu na okangwena ka yela nawa koopalekwa nawa, pu na omeya ge li po ogendji taga monika nawa nopu na omiti dha ziza nawa.

Opo wu kale omutekuli goohi, owuna okukala wa longekidha ehala ewanawa moka to vulu ku tula omeya ogendji nawa nokukala oohi dhoye, ngoye t kala todi pele mo iikulya opo dhi koke.

Uuna wa hala okumona iinima oyindji yopaunshitwe, thikama wu ye pomahala mpoka hapu kala iinima yopaunshitwe. Uuna wa yi ngaashi kefuta, oto mono ko uudhila owundji womaludhi ga yooloka, hoka wo ku na omeya omanamwenyo. Oto mono ko iinima iikumithi yopaunshitwe.

Ngele omvula ya loko kOwambo oomboga, omindjulu, nomakwaka ohadhi piti. Yo aakulukadhi noshowo aakadhona nenge uunona, taya kutha oontungwa yo ya kamwe omboga. ya wape ye yi tulepo yo ya ande omakaka.

Uuna omuntu ta tekula oohi, oha tekula oohi okuza puuhi mbuka uushona tedhi tekula nawa, tedhi pe iikulya sigo dha koko tadhi vulu okukuthwa mo dhi vule okuliwa nenge dhi ka landithwe.

Aamafaalama oyendji ohaya kala ya paluka nawa komalutu, taya tekula oondjuhwa dhawo, taa li oondjuhwa dhawo. Ohaya kunu omatama gawo, e taya li omatama gawo, taa mu oomboga dhawo, yo taya li oomboga dhawo yo taya teleke iimbombo yawo okuza moonkondo dhawo.

Aatekuli yoongobe nenge nditye aanafaalama yoongobe uuna omvula inaayi loka nawa, ohaya kala yasa oshimpwiyu kutya oongobe dhawo oyedhi gongelela omeya ga gwana, ano taye dhi fulile uumuthima moka taya kala taya hupile oongobe, nosho wo yedhi landela omwiidhi gwa gwana nawa.

Onga omunafaalama gwiikwamawa, owuna okukala walongekidha ehala moka totula iikwamawawa yoye. Ehala lyoye nali kale lyayela nawa, kehe ethimbo kala wushi kutya omuna omeya, mo omuna iikulya yagwana.

Uushitwe owa etelela iinima oyindji uuna tashi ya piigwanga, tunamo oshigwanga shoka hashi ithanwa endombo. Hashi vulu oku iyogithwa moshipala, tasi vuu oku iyogithwa momutse. Tashi vulu wo okutulwa megumbo shi keelele omayoka, sho paShiwambo ohashi gwayekwa komagundji opo okanona ka toye.

Ohashi kala tashi nyanyudha unene uuna walonga nuudhiginini, ano toteya uuwanawa woonkondo dhoye. Onkene uuna tosile oshimpwiyu oshinima shontumba, shi sila oshimpwiyu noonkondo adhihe ngaashi tovulu, opo wukateye oshinima oshiwanawa, oshoka ohashi kala tashi shambula unene.

Pashiwambo uukakadhona wanakatyepa nenge nditye aakadhona mboka kaayena aamati . Uuna ya gwanitha oomvula dhontumba ohaya yi yakafukale kunamunganga.

Moshilongo shetu ShaNamibia ohamuya aatalelipo tayeya oku tala iinima yetu yopaushitwe. Aatalelipo mbono ohayeya ne komahala ngaashi Etosha eta yayi kefuta lyetu kOmbaye nenge koSwakopo eta yayi kombuga yetu ndjono hayi ithanwa Namib desert moka muna oshimeno shoka shasimana.

Otuna uuwanawa owundji womiti. Tuna uuwanawa womiti mboka tawu landula; okutupa omizile, okugandja iikulya kiinamwenyo, noshowo okudhikapo omalukalwa getu, moka aalumentu haya ka teta omiti, opo yeye yadhike omagumbo.

Mokuti omu na iinamwenyo oyindji, ano tatu popi mEtosha. Muna oonkoshi, oondjamba, oompo nosho tuu. Omu na oshinamwenyo shoka oshile hashi ithanwa onduli. Oshinamwenyo shoka hashi li omafo ngoka geli pombanda, ihaashi li pevi.

Otuna omathigathano ogendji, mokatuna omathigathano gaanntu taatondoka, tuna omathigathano gokuhinga oombasikela, tuna omathigathano gokatanga kokoompadhi, tuna omathigathano gokuhinga oohauto onkene mokuhinga oombasike omuntu ohamonomo uuwanawa owundji moka tiiyadha iisindanena ompito yokukiilongela okuhinga oombasikela pombanda nenge tiisindanene ombasikela.

Mokuti kwetu se aaNamibia ano mEtosha letu otunamo oshinamwenyo shoka oshile shivule iinamwenyo iikwawo oshinamwenyo shoka hatushi ithana onduli. Onduli ndjoka ihaayi li pevi yo uuna tayi nu oyina okukala yapetama lela opo yinwe omeya shoka oyina oongolo oonde yo ohayi lala yathikama.

Oshinamwenyo shoka hashi itangelwa kaakwananime. Oshinamwenyo shoka shili onga omukwaniilwa gwiinamwenyo ayihe. Oshinamwenyo shoka hashi tilika koyendji. Oshinamwenyo itohala okushitega n ngele owu uvu takuti ndjonk tayizi hono nangoye oto matuka. Onkoshi tatu popi mpaka.

Pamuthigululwakalo gwaawambo uuna aantu yamana okulya uulalelo nena aantu mbano ohaya ka gongala poshinyanga ayehe yakunkukidha omulilo yo taya tsu nee oongano dhootambamo.

Miinamwenyo yetu mbyoka hatu ithana kutya iinamwenyo mbyoka ihayi vulu oku edhililwa otu namo omaludhi ogendji giinamwenyo. Tuna mo oongolo, tuna mo uumenye, tuna mo oompo, tuna mo oondjamba. Yo hayi etiye aatalelipo yeye koshilongo shetu yeye yatale iinamwenyo.

Sho haku tiwa kapuna oshinima kaashi na uuwanawa nuuwinayi, ondjuhwa nayo oyina woo uuwanawa nuuwinayi, moka uuwanawa tuna mo, onyama, omayi nosho wo omalwenya, nuuwinayi wayo owo mboka kutya ondjuhwa ohayi kakeke unene.

Uunafaalama nuuniimuna, nawo oha wu gandja oompito dhiilonga. Pu ma aantu mboka yoku kuna, aantu mbono ya pewa iilonga yoku teta po omwiidhi nenge yoku tudha po mwiidhi, naantu mboka ya pewa iilonga yoku tula iinima pomahala.

Monalenale uuna aantu taalongekidha omavi gawo yakunee uuna omvula yaloko, okwali haalongitha iipululo yananwa koongombe nenge yananwa kuundoongi. Ashike mongashingeyi muuyuni wehumo komeho, aantu otaalongitha omambakumbaku kulongekidha omavi gawo.

Aanafaalama oyo antu mnboka twa pumbwa okusimaneka moshilongo muka. Aantu mboka haya kaleke iimeno ya ziza nawa, haya sile iimeno oshimpwiyu, haya sile iinamwenyo oshimpwiyu, ha ya kaleke ehala lya andjuka nawa, haya opaleke kehe pamwe. Aanafaalama mboka tatu popi.

Mombuga yetu nenge nditye me Tosha lyetu, otunamo oshinamwenyo shono hashiithwanwa Osino, oshinamwenyo shono shina ooniga oonde. Ngele owatala nawa koshihako shetu sha Namibia otunako oshinamwenyo shoka shosino.

Moshilongo shety shaNamibia otunamo omihoko odhindjo tunamo aaherero, aakwankala, aayelele naawambo guna oonkuluhedhi odhindji.

Uuna to tekula iikwamawawa pwuna onukala weyi sila oshimpwiyu, toyi pe iikulya ya gwana nomeya ga gwana, opo yaa kwatwe komikithi. Ngoye owuna okukala weyi edhilila moshinima moka itamu vulu kuya iinima mbyoka tayi vulu okulyapo iikwamawawa yoye.

Ngele omuna iilonga yopaunafaalama oyindji ngaashi okutekula oohi otayi vulu oku eta ehumokomeho lyokumona iilonga liye pombanda, oshoka aantu oyendji otaya kakala yahala okutekula iinamwenyo noya mone iilonga oyindji nawa.

Pamuthigululwakalo gwAawambo ngeke omvula ya loka nawa, aantu ohaya longo omahangu ano tatu popi iilya, mbyoka hayi itangelwa kezimo lyAakwaniilya ano taya itanga taya popi okalyashano.

Uuna to tekula iikwamawawa yoye kala wuna elalakano kutya oto yi tekula shike, nongele toyi tekulile molwa onyama, otoyi tekulile molwa oku landitha nenge otoyi tekula molwa omayi, oshoka iikwamawawa oyina uuwanawa owundji.

Moshilongo shetu otuna mo efuta ndjoka lili moondoolopa ngaashi Ombaye, oSwakopo noshowo Oliindili noodolopa dhimwe inaandi dhi tumbula. Efuta ndjoka lina omeya haga ithanwa omanamwenyo. Omeya omakumithi haga inyenge kugogene, kefuta okuna iinima oyindji oto adha ko woo noombwa dhomomeya.

Pomahala agehe guku iyuvitha nawa konyala opena okahala hoka kathigwapo ka thigilwapo owina Kena okangwena hoka haka kala katetwa nawa tekelwa nawa ko oka ziza nawa kokumonitha ehala nawa notali kala lina ombepo ombwaanawa.

Uuyuni mbuno wehumo komeho aantu ihaya longitha we ominino okutekela iimeno yawo onkene ohaya longitha ominino dhiya dhametwa nale kutya shi totekele oshimeno shoye itashiyi omeya ogendji sho shi sepo komeya oha shiyi owala omeya ngoka gagwana.

Oongombe odhina uuwanawa owundji odhina uuwanawa wuuhoho tadhi kala dhina uuwanawa wohahini ngoka omukulu gonale atile kohambo hwepo omahini twiitapula, tadhi kala dhina uuwanawa wonyama nosho woo okulanditha wukwathele aanasikola yoye nenge shoka wahala okulanda.

Tekula nawa iinamwenyo yoye ngaashi oongombe oshoka, odhina uuwanawa owundji. Omukulu gwonale okwa tile: kohambo gwepo, omahini twiitapula. Oongombe odhina omauwanawa ogendji ngasshi omahini, omagadhi nonyama.

Aantu mbono haya longo miikunino nenge tutye mbono haya tekula iimeno oye etapo ondunge ndjoka yoku tekula iimeno mbyoka yina oongala. Haya vulu oku ninga oongala dhomaludhi gayoloka taya ningile aaholike yawo, taya ningile aakwanezimo yawo noshotuu ngoka ahala oku ningila.

Kapena ehala kalina oompango. Ohakutiwa shitunda nohedhi shilongo nomukalo gwasho ano nomEtosha lyetu oompango kutya ngele toyimo inozamo moshitukutuku shoye ngoye kaleka ehala lyayela. Ihamu ekelwahi iiyagaya.

Moshilongo shetu sha Namibia otuna mo omihoko odhindji, tunamo omuhoko gwAawambo tatu kala tunamo omuhoko gwAafrikaner, atu kala tunamo omuhoko gwAasan, noshowo omuhoko gwAahimba ano aantu mbono yeli shawo shi ilile.

Opuna omahala goku inyanyudha ano omahala mpoka toyi nakuume koye nenge nookahewa koye mokiiyuvithe nawa tamuyi ngaa mwalongekitha iinima yeni

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shokaa shasimanekwa pamuthigululwa gwetu gwaawambo. Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shoka hashi dhipagelwa omuyenda ngele eya megumbo opo hamono kutyaa okwa taambiwako.

Omukulu gwonale okwa tile uuyamba iimuna . Iimuna ngaashi oongombe oyina uuwanawa owundji . Uuwanawa ongaashi uuhoho mboka hawu tutilwa mepya , aantu taya longo omahangu ogendji.

Uuna omvula yaloka nawa omwiidhi etagu zizi nawa oongombe nadho ohadhi kala dha paluka. Ongombe oyo oshinima shoka sha simana megumbo, hashi tu etele uuhoho, sho tashi tu etele woo omauwanawa ogendji, ongaashi onyama, omahini nosho wo iinima yilwe.

Pamuthigululwakalo ngwetu tse Aawambo, otu na omupopyo ngwiya haku ti " Omukiintu ontungwa", ngele aantu taa yi kuuyenda, oha pu kala pu na omukulukadhi ngoka a tumba ontungwa komutse, oshoka aantu ihaa ende oonyala dhowala.

Oshinamwenyo kahenge osho oshinamwenyo shoka twa tala ko onga oshinamwenyo oshinene molutu kiinamwenyo ayihe. Oshinamwenyo shoka shi na epumba ha li panga, ndyoka hali kwathele omukolo, omukota nosho tuu.

Uuna aantu yakuna okangwena ohaakala tayekasile oshipwiyu mokukatekela na uuna yamono kutya okakoka nawa, ohakavulu ihe nduno okutetwa kombanda, opo kakale takamonika nawa ko.okayela nawa.

Omahala ngaashi Etosha National park moka hamukala iinamwenyo yomelundu nenge nditye iinamwenyo yomomuthitu ngaashi oondjamba, oonkoshi, uumenye nosho tuu. Omuna oompango kutya mohauto yoye inozamo. Kala mohauto yoye ino kakeka pehala.

Aatekuli yoohi uuna ya mono kutya oohi dhawo odha koka tadhi vulu oku kuthwamo tadhi liwa nenge tadhi kalandithwapo ohaya kutha uuthayila mboka hawu kwata oohi taya tulamo oohi dhawo moka thayila mono tayedhi tula mehala limwe lyi ilile ya wape yedhi kuthe mo oshoka itaya vulu oku kuthamo oohi kooyimwe shashi ohadhi kala odhindji.

Tse onga Aawambo, paku kala, omwiidhi ndishi ihagu tetwa kombanda nee? Shi twa kala tse tushi. Ihe uuyuni sho weya nomahumokomeho ogendji, otatu nduluka nuushina woku teta omwiidhi kombanda. Oomwiidhi tadhi kala dha yelekathana nawa, tadhi monika nawa unene ngaa gopomahala mpono hapu kala aantu, wa gondja nando okuli.

Pamuthigululwakalo gwaawambo uuna oka kadhona ka gwanitha oomvula dhontumba ano oka kadhona katshipa ohaka falwa kaka fukale hoka hawu kala wuli momu kweyo wo wu hogolole po aasamane yawo.

Uuna omwiidhi gwa koka unene opuna omukalo ngoka gwoku hwepopaleke omwiidhi ano tagu tetwa kombanda gwo gukale tagu monika nawa kaantu mboka taya endepo nenge tayeya pehala mpoka . Aanafaalama ohaya longitha nee omambakumbaku hoka koku teta omwiidhi kombanda .

Ngele aantu taya kwata oohi momilonga, moondama, muudhiya noshowo momithima ohaya longitha onete yokuyula oohi ndjoka hayi kwatwa kaantu oyendji , ano taya nana opo yazemo noohi momeya moka.

Ondjuhwa osho oshinamwenyo sha simana megumbo ngele tashi ya kiinamwenyo yomegumbo. Oshinamwenyo shoka hashi dhipagelwa omuyenda ngele eya mo. Oshinamwenyo shoka hashi eta ombili megumbo. Ondjuhwa ndjoka tatu popi kaatashala yemwenemwene.

Aatekuli yoombaka oyeshi lela kutya oombaka odha pumbwa omeya ga gwana moka hadhi kala dhina mo okalambo kena omeya moshikuku shawo moka hadhi kala tadhi mbwindi ethimbo kehe dha hala dho ohadhi kala dhina lela iikulya ya gwana.

Uuna wasila oshimpwiyu iilikolomwa yoye nena ohokataya iiyimati tayi hokitha iiwanawa yo oyindji tayikukwathele mwaashoka wapumbwa uuna ngele tokalanditha nenge toli megumbo kungweye mwene.

Pethimbo lyokufu iilikolomwa yomomapya nayo ohayi ende tayi kuka ano tayi ende tayi kukuta, opo yithigilepo oonakuyikuna oontanga nenge oombuto dhokukunwa.

Opo nee wutekule oshinamwenyo shontumba nenge wukune oshimeno shontumba owuna okukala wuna ohokwe mokutekula oshinamwenyo sho. Wuna uunongo wo kutekula oshinamwenyo sho, wuna otsewo kutya ngele oshinamwenyo shoka otashi ehama ohashi iihumbata ngiini.